Aataleliipo oyendji mbono haya zi kiilongo yi ili noyi ili yopushiindalongo, okuya yaka talela po miilongo iikwawo oye hole okutala unene ngaa iishitwa ngaashi: omiti, omwiidhi, oondundu nosho wo kehe shimwe shi li po.

Uuna gumwe ta ningi oshikunino aluhe oku na ku kala alongekidha iisikililo yiimeno ye opo kaayi se omutenya oshowo oopaipi dhomeya, opo iimeno yi vule oku koka oshowo evi, opo iimeno yi vule oku koka mevi ewanawa.

Aantu oyendji oye li ya mono omapya mo momapya mono una tamu yazile iilya ,omapungu ,omakunde nenge iilyawala oyendji ohaya kambadhala oku landitha mo yavule okumona mo wo.

Aantu oye li haa pungula omeya miikwatelwa ya yooloka, mono yamwe haa tula momambaali nomoongoma woo. Opo ya vule oku ga longitha nande oku tekela iimeno, okunwa, oku telekitha, oku yogitha nenge oku pa iimuna woo yi nwe.

Pomahala ogendji gomavululukilo ohapu kala tapu monika nawa, molwashoka opu na iipundi mbyoka ya mewa momiti, po tapu kala wo omaludhi gomiti dhi ili nodhi ili, ndhoka hadhi nana aataleli oshoka dhimwe dhomudho odhi li dha pumba kiilongo yilwe.

Aantu oye li ha ya mono uuwanawa owundji oku pitila momiti dhoka dha kunwa naadhoka ha dhi mene ku dhodhene, ongele otaamono mo iiyimati nande omandjembele, nomasiile taa landitha ya vule okumona mo natango iipalutha.

Omuntu opo wuninge oshikunino owuna oku kala wuna oonkenya dhiimeno nenge dhaayihe mbyono wa hala okukuna moshikunino shoye eto longekidha ominino dhomeya nevi nali kale lyoopalela shono wahala okukuna.

Oondjila dhomeya ihadhi patwa nande napu kale puna omamanya nenge puna evi lithike peni ondjila yomeya opo owala puna okupitila omeya ano mbono uunshitwe ihawu yandwa.

Oshili enyanyu nehalo lya kehe omuntu opo akale ena oshikunino she moka tamuvulu okumzila iipalutha yoludhi kehe mbyoka ahala yemwene okukuna ye yiimwe taa li opo yivule okumupalutha yo yiimwe otalanditha avule okumona mo iiyemo yontumba.

Uunshitwe owuli hawu monika nawa noonkondo molwaashoka omahala ogendji ogeli ga opalekwa komiti ndhi dhili po osho wo komamanya ngono geli ga mewa momathano gontumba nenge ga thanekwa omandhindhiliko gontumba.

Aantu oyendji ohaya pungula omeya momikalo dha yooloka mono yamwe haye ga tula miiyaha opo ya vule okukega longitha oshowo yamwe haya vulu okuga tula momayemele, opo ya vule okuga pa iimuna ano uuna kape na omeya gokulongitha.

Omuntu manga ina tameka oku totapo oshikunino oha pumbwa okashina hono oko hakemu tamekele taka wapaleke evi taka tula evi uuhoho nenge takeli gongele nawa opo uuna taka tameka oku kuna ayihe otayi koko nawa pwaana nando omalimbililo gasha.

Omeya giimuna ohaga pungulwa momatemba, mono iimuna hayi ya owala etayi thikile tayi nu ga longekidhwa nale oshowo momithima nenge muukweyo.

Aantu oyeli yuuvu nawa mboka yeli taya muna nenge yena iikuku yoondjuhwa molwaashoka uuna oondjuhwa dhoka dhakoko otavulu okudhilandithapo eetaya monomo oshimaliwa nenge yalanditha onyama yondjuhwa osho woo taya vulu okulanditha omayi goondjuhwa.

Oshili enyanyu komuntu kehe oku kala ena egumbo lye ndyono eli opaleka nenge eli tula omathano gamewa momiti oshoka otali ulike esimano nongushu yuukalipo womiti kaantu wo.

Omahala ohaga monika nawa uuna omvula ya loka ,molwaashoka oomwiidhi nomiti aluhe ohadhi zizi nawa uuna dha mona omeya ga gwana. Momithima ,momadhiya nomomilonga ohamu kala tamu monika nawa sho mu na omeya.

Evi olili ha li monika nawa unene pethimbo lyomvula . Uuna omvula yaloko ndele omwiidhi ta gu koko oha gu palutha iinamwenyo mwakwatelwa oongombe niikombo .Omalutu giinamwenyo ha ga monika nawa opo woo nayo yi gandje iipalutha kaantu.

Aantu oyendji oyeli haya munu oohi, yo yamwe oyeli haye dhi kwata ya mone iipalutha, yo yamwe ohaye dhi kwata taye yedhi munu opo yaka ulikile omapipi tageya nenge yedhi pungule sigo dhakukuta.

Pomahala gomavululukilo olundji ohapu adhika iipundi nomatala gomavululukilo ngoka geli gamewa nenge gahongwa momiti oshowo hapu kala puna omiti ndhono hadhi etele aantu omizile wo dhokugondja.

Oshi li enyanyu enene kukehe omushitwa a tale oonzo nenge uunshitwe nkene wu li ngaashi nande opomahala gamwe mpono pu na omeya haga tondoka nenge komafuta ngono wo hapu kala pu na omiti tadhi monika nawa molwa omeya.

Oshilongo kehe oshili hashi monika nawa una muna iinamwenyo yomaaludhi kehe ngaashi nande ondjamba ,molwashoka oondjamba ohadhi nana aantu mboka haa yeya ya tale uushitwe mono natango wo oondjamba hadhi pombo omiiti opo dhivule okukala dhili momuzile no omeya wo.

Aantu ohaya kwata oohi momikalo dha yooloka. Opu na yamwe haya longitha uundjolo yo yamwe ohaya kwata noonete. Yamwe ohaye dhi kwata molwa uuhupilo yo yamwe otaya kala haye dhi tala dhi koke dho dhi wape okuliwa.

Uuna gumwe ta toto po oshikunino she okwa pumbwa okukala e na ominino dhomeya mono omeya omo ge na okukala taga pitile, opo ga vule okukala taga tekele shoka ye ta kunu, oshowo a pumbwa okukala ku na shoka tashi sikile iinime ye kaayi se omutenya.

Omahala ogendji gomalukalwa nenge omahala ogendji gomanwino nenge omahala gomavululukilo ogeli ga opalekelwa, molwaashoka oga tungwa nenge ogoopalekwa momikalo dhomiti. Omiti ohadhi longithwa niitaafula oshowoo iipundi oshowoo okutunga.

Aantu oyendji manga iinaa tota nenge oku eta po iikunino yawo, tango oha ya tala kevi, ngele olyili ngaa tali oopalele shoka ya hala oku kuna, osho woo natango ta longekitha ominino dhomeya mono omeya omo taga kala taga endele uuna ta tekele iimeno ye opo yi vule okumupa iiyimati iiwanawa.

Aantu oyendji oya ninga iikunino yomatama na ohaa mono mo iilikolomwa. Iilikolomwa yimwe oha ye yi landithapo na yimwe oha ye yi pungula ,opo ya monemo ombutu ya kununune natango yo oya kalekepo iikunino yawo.

Aantu ohaya ende niiyenditho ya yoolokathana, noohauto noombasikela nuuthanguthangu ta yeende taya tala evi niishitwa nkene yi li. Poompito dhimwe omiti nosho wo omeya.

Omiti odhili eshito lyaKalunga oha dhi mene ku dhodhene po opena dhimwe hadhi kunwa, ohadhi gandja omuzile kaantu nosho wo kiinamwenyo dho tadhi tupe iipalutha nosho wo iikuni.

Aantu oyeli haya longitha omikalo dhi ili nodhi ili mono yamwe haya vulu okulongitha uundjolo uuna taya kwata oohi nenge omishongo uuna taya kwata oohi, nayamwe haya vulu owala okutula okashina momeya ko taka minikile kutya oohi odha gama ombinga yini.

Momapya ohamu tu zile iipalutha ngashi iilya, omakunde, oofukwa, oomapungu, onkee petameko ohatu longitha omambakumbaku getu ga pulule, tse tu vule kumonamo iilikolomwayetu ayihe mbyo.

Miilongo oyindji omu li hamu monika omiti ndhoka ihaadhi pula omeya ogendji, molwashoka odhi na omidhi dha ya kohi. Iimeno yimwe oyi li owala kooshimwe moshilongo.

Aantu oyendji oyeli ha ya kwata oohi momikalo dha yoolokathana ha ye dhi kwata no malalakano ga yoolokathana. Opena mboka yamwe ha ya kwata oohi nomalalakano opo ye ki ihupithe, ano ye dhi ninge iipalutha, ashike yamwe oha ye shikwata opo ye dhi pungule yakale yo yedhi kokeke, yo ye ke dhi ulukile mboka ta ye keya nale.

Uunshitwe ohawu monika nawa unene , unene ngaa pethimbo lyomvula molwaashoka uuna omvula ya loka omeya ohaga kala geli po, ngono iinamwenyo naantu haya kala ya pumbwa ethimbo kehe oshowo omiti nomwiidhi . Omiti nomwiidhi ohadhi tameke okuziza nawa.

Kwaambono yina iikunino yomatama oshili ongushu nesimano molwaashoka , okashina hono haka ende taka tala ngele omatama oga adha okukolwako nenge okuliwa opo gaka landithwe, aantu yamonemo iimaliwa.

Omiti odhili dhasimana molwaashoka omiti ohadhi gandja omizile kaantu noshowoo kiinamwenyo . Ohadhi gandja iipalutha oshowoo kiikwamawawa okuthikama noshowoo okukala.

Uuna omvula yaloko ohayi zizike nawa omwiidhi niimeno noha shulike ethano ewanawa, naantu oyendji ohaakala yahala okutala po ethimbo kehe po ohapukala omeya .

Uuna omuntu ta tameke okukuna nenge ta toto po oshikunino she, aluhe oha pumbwa evi a kale e li longekitha. Mono e li tula mumwe nuuhoho, e li longekidha nomeya wo, oshowo ombuto yi kale yi li popepi aluhe.

Aantu oyendji oyeli haya yi momakuti nenge taya ende taya tala oshilongo kutya oshili shina omiti dhi thike peni nenge dhili ngiini, oshike shono inaamona nale mokufuta ne etaya etamo oshimaliwa moshilongo yo yavule oku likola wo nayo.

Uunongo waantu oyendji ohawu longele kumwe nuunongononi nenge nomayidhewulo ngoka yamona, mpono poompinto dhimwe aantu yamwe haalongitha uunongo wawo okuthaneka omathano giinamwenyo ngaashi oongombe, iikombo nosho woo omathano gaantu.

Omiti nomahala ogendji ohaga taamba aantu ya za mpoka ya za kiilongo yi ili noyi ili, yo ya vule okuya taa futu taye eta mo oshimaliwa. Momukalo gu li ngawo omiti ohadhi vulu oku e tela aantu omuzile.

Aantu ohaya ende pamwe naatalelipo, uuna taya ende nande omomeya, momafuta, momilonga nenge momahala mono hamu vulu okudhanenwa uudhano womomeya, opo aatalelipo ya vule okutala kutya oshilongo nenge momeya omu li ngiini.

Omvula yefundja oha yi etelele iilikolomwa yi ili noyi ili kiitopolwa ya yoolokathana mono tovulu okumonamo oshitopolwa shimwe ya monamo oohi dhefundja mono ta vulu okwiipalutha nadho, yo ishewe dhimwe ta ya landitha.

Aantu oyendji oyeli haya ningi iikuku yawo yoondjuhwa , mono yeli taya tekula ta ya munu oondjuhwa yo yavule okudhi landithapo uuna dhakoko yamoneno oshimaliwa shiikulya mbyoka yakala tayedhipe.

Iinamwenyo oyili hayi eta iimaliwa moshilongo momukalo gwaataleli sho taye moshilongo ohayeya ndee taa futu okugandja oshimaliwa moshilongo mono haye ya okutala iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili ongele oongolo, oonkoshi nakehe shimwe wo.

Aanangeshefa oyeli ta tameka iikuku yawo yoondjuhwa mono yeli taya munu oondjuhwa opo yavule okumona oonyama dhoondjuhwa . Ta ya landitha onyama yamwe ,otaya landitha omayi yamwe oshowo yamwe ota ya landitha oondjuhwa dhomwenyo opo yamonemo oshimaliwa shono ya tulamo ethimbo yali ta yedhi landa.

Aantu oyendji oye li ya toto po iikunino mono haya kala taya sile oshimpwiyu iilongithomwa yawo nenge iiyimati yawo nenge iikunino yawo yomiti ayihe mbyoka yeli ya kunu, yimwe tayi ya etele po nee omauwaanawa ngaashi nande oku li omboga yomuushimba.

Oshilongo oshili hashi monika nawa uuna puna omiti ndhono hadhi etele aantu omizile noshowo hadhipe iinamwenyo omizile. Nokiinamwenyo mbyono hayi li omafo gomiti oyili hayi mono ko iipalutha oshowo omamanya noondundu odhili hadhi monikitha nawa oshoka ohadhi nana aatalelipo.

Aantu oyeli haya pungula omeya momikalo dhayoolokathana, mono yamwe hayega tula miikwatelwa ngaashi, omandini, omayemele, nenge mokuma muli nawa tamu vulu okusiikilwa, opo yavule okuga hupitha nenge okutekela iimeno, nokunwa nenge okuga yogitha.

Okuyapo nepandja lyoshikunino nenge okutotapo oshikunino, ohashi pula omuntu wukale lela wi ilongekidha molwaashoka , otoka iyadha tolongitha omashina, iilongithomwa wuvule okukala wuna oshikunino shoye shoopala.

Uunshitwe uuwanawa okutala onkene omiti inadhi pumbwa okutetwa po odha pumbwa okukalekwa po, molwaashoka ohadhi nana aatali mbono ha yeya okutala taya futu oshimaliwa taye shi thigi moshilongo mokutala omiti nuunshitwe.

Ohashi pula uunongo womuntu, opo omuntu a vule okutota, nenge okuhanganitha kumwe omalusheno, naayihe mbyono tayi vulu okuminikila ngele tashiya moshikunino.

Aantu yamwe uuna taya ningi iikunino yawo, manga inaya tameka okukuna nenge oku tula oombuto dhawo momavi oye hole tango okutala nenge okuyelekanitha evi nosho wo okutala mevi ngele olya opalela ngaa shono ya hala okukuna.

Aantu oye li haya kwata oohi nenge haya yulu oohi momikalo dhayoolokathana mono kehe gumwe halongitha shi kehe gumwe e na, ongele gumwe ota longitha okandjolo, ongele gumwe ota longitha onete, nagumwe ota longitha woo nande endolo lyoku kwata oohi.

Omahala ogendji gokukala momagumbo ngaashi oondunda dhokulala nenge dhokuuhala odhili dho opalekwa .Momagumbo omuli mo opalekwa moshaashoka omuna ayihe mbyoka ya mewa momiti ngaashi iipundi nuutaafula opo yi monikithemo nawa.

Uunshitwe wumwe owuli hawu monika nawa noonkondo ngaashi omamanya gamwe nenge oondundu. Dho dhimwe odhi li dha mewa momukalo gomamanya. Mono omanya ngoka gamwe ga shangwa noga dhindhilikwa.

Omahala gokuvululukilwa ogendji ogeli ga opalekwa molwa iinima ayihe mbyoka ya mewa momiiti, ngaashi puna iipundi nenge iitafula ya mewa momiiti eta yi shangwa nenge ya wopalekwa molwashoka edhidhiliko lyi li komuntu kehe una apiti po.

Pethimbo lyoondima aantu momapya ohatu longitha omambakumbaku ogo getu kwatele komeho, kutya paife ogo tage tu helele, otage tu pululile opo natse tutule mo oombuto dhetu.

Mefuta momwene omuna omaludhi ogendji giinamwenyo, mono tovulu wo okumona mo nomaludhi goohi ga yoolokathana osho wo muna natango iimeno oyindji yo oya yoolokathana momalupe gi ili.

Aataleli oyi li haya eta oshimaliwa moshilongo shontumba mono muna iinamwenyo yomaludhi gayolokathana molwashoka ohaya kambadhala aluhe yeye ya tale iinamwenyo mbyoka inaya mona nale una ta yeya moshilongo ohaya thigi mo nenge taye ya mo taya eta mo oshimaliwa

Aantu oyendji oye li haya kwata oohi momikalo dha yoolokathana. Yamwe ohaye dhi kwata momadhiya, momilonga momithima wo taya longitha oonete, uundjolo hono kwatulwa omandini opo uundjolo wu kwate oohi.

Oshilongo aluhe ohashi monika nawa uuna shi na omiti, molwashoka omiti ohadhi gandja omizile kaantu nookiinamwenyo, oshowo hadhi gandja iikulya kiinamwenyo mbyoka hayi li omwiidhi. Omamanya nago wo ohaga monikitha nawa.

Uuna gumwe e na oshikunino, ngaashi andola oshikunino shiikwamboga, oshi li hashi mu pe omukumo, molwashoka iinima ngaashi yi li ngaaka oyi li yi holike na ohayi vulu okulandwa po kaantu. Momukalo nguka nena ye ota vulu okumona mo oshimaliwa yo iikwamboga tayi mu pe wo iipalwitha megumbo.

Uuuna gumwe ta kunu oombuto dhe manga inaa tameka okuninga oshikunino, oombuto dhe ohe dhi kutha mo moka dha longelwa nenge komapungu ngele omapungu opo dhi pye po komutenya, dhi dhengwe po kokambepo opo dhi vule okuya nawa mevi dhi vule okukoka.

Aantu ohayeende taya ningi omalandithilo giimeno pomahala gi ili nogi ili mpa taya iyadha, onkene omukalo gokumona oshimaliwa nosho wo gokuulukila aantu ya longithe uunamapya nevi lya lyo nawa.

Aantu oyeli haya pungula omeya momikalo dha yoolokathana yamwe ohayega pungula muukweyo momithima. Omanga yamwe ohayega pungula miikwatelwa ngaashi oondoloma iiyaha opo ya vule okugalongitha ongele oku ka teleka okuyogitha nenge okuga nwa molwaashoka ohaga ka pumba.

Omiti odha simana molwashoka oha dhi gandja omu zile kaantu una ya hala oku vululukwapo, oshowo oha ya kutumba kiipundi yahongwa momiti noku longitha uutala womuzile wahongwa mudho.

Omuntu kehe ohu uvu nawa uuna a totapo oshikunino she. Oshikunino otashi vulu shikale shiihulunde ngaashi uunawamundesha nenge sha kehe shimwe shoka akuna. Omuntu ota vulu oku mona mo iipalutha ye mwene ta landithapo woo iinima yimwe opo amonemo iiyemo.

Iinamwenyo oyili hayi nana aataleli mbono aataleli hayeya taya gandja oshimaliwa moshilongo nenge taye eta oshimaliwa moshilongo opo yavule okutala iinamwenyo molwaashoka hayi namwenyo ayihe yili kiilongo ayihe ngaashi oondjamba ,oonkoshi ,oonduli nosho tuu.

Aantu oyeli haya kutha ombinga mo maudhano nenge omathigathano nando ogo kuhinga uuthanguthangu . Mono taya ende taa tala kutya oshilongo nenge evi otali monika ngiini shi ikwatelela momiti noshowo iinamwenyo mbyoka taya adha moondjila .

Aantu oyendji oyeli haya ningi iikunino pomahala nenge pomavi mpoka yewete kutya otapa vulu okuya zila iipalutha yagwana naanzono tayi vulu okulandithwa tayi vulu okupalutha omalutu nayimwe tayi landithwa opo woo yavule okumonamo oshimaliwa shokulanda ishewe yilwe.

Omahala ogendji gomainyanyudho ogeli ga wapalekwa komiti nenge komamanya, molwashoka iipundi oyindji niitaafula oyindji ohayi kala ya mewa momiti. Oshowo mpono hapu kuutumbwa natango.

Oshilongo ohashi mono iimaliwa okupitila miinamwenyo. Aantu oyendji ohaa kambadhala oku ya opo ya talelepo oshilongo shoka yo ya tale iinamwenyo mbyoka inaaya mona nale ngaashi Oondjamba, oonduli nosho woo uunanathingo.

Omeya ogeli ga simana moku kalamwenyo komuntu osho wo koshinanwenyo, moka aantu yamwe ya tameke oku pungula omeya momikalo dhayoolokathana, yamwe oha yega pungula muukweyo, yemwe oha yega pungula mo matemba osho wo yamwe oha yega pungula miilongithomwa ngashi omayemele.

Omiti dhimwe ohadhi tu pe omizile, tu g Vule kukula po naakwanezimo yetu, tu kundathane, tu tyapule pamwe okashona hoka aluhe tuna po.

Uuna oshikunino ta shiya po aluhe oha shi pumbwa omuntu wu na ominino dhomeya, oombuto dha gwana nuuhoho oshoka ohashi kala shili moometa odhindji mono hashi pumbwa wo omeya ga gwana unene.

Aantu oye li ha ya nanwa kuza kiilongo niilongo oku ya koshilongo shontumba, opo ya tale oshilongo nkene shi li sha tungwa sha opalekwa. Iilongo yimwe oyi li tayi monika nawa komiti ndhoka dhi li omaludhi gi ili nogi ili oshowo komamanya nga taga monika mo wo.

Aantu oyendji otaya munu oohi ndhoka haye dhi kwata muudhiya, miikweyo noshowo momithima, oha ye dhi tula mehala ewanawa moka haya kala taye dhi tala ehimbo kehe ya hala okudhitala , ohaya tula mo omaludhi goohi ga yooloka.

Aantu oyendji ohaya kambadhala okukwatelapo nokupungula omeya molwashoka omeya ogo omwenyo noge na ongushu ngoka haga longithwa mokuyoga , okunwa noshowo okuteleka.

Aantu oyendji oyeli ya panda nokupupa uuna omamanya ga mewa, e taga tulwa mumwe nande onomiti dha mewa wo natango dhono hadhi ulike ethano ewanawa. Noyendji ohaya kala ya hala nande okuguma nokutala wo.

Aantu oyeli haa pungula omeya momikalo dha yooloka mono yamwe haa pungula omeya momithima ,moondoloma, muukweyo wa fulwa oshowo omithima dha hupwa. Mono wo natango yamwe haye ga longitha uuna pwaana omeya opo ye ga longithe okunwa nokuteleka.

Iikunino ngashi uuna yili petameko lyo kukoka, ano iimeno yili petameko lyo kukoka, ohayi pumbwa etonatelo lyagwana, omeya ga gwana, uuhoho wa gwana osho wo oonte dhetango dha gwana, opo yi vule oku koka.

Omahala ogendji miilonga oyindji oge li haga monika nawa molwashoka oge li omamanya ga kundukitha nande ehala lyotumba ngono wo natango ga taga ningitha ehala lyi monike nawa oshoka oha pu kala puna nando omiti osho wo iinamwenyo.

Aantu oyendji ohaya kwata oohi pomahala ga yoolokathana taya longitha omikalo dhayoolokathana, yamwe ohaya kwata momithima, momilonga, miikweyo oshowo momadhiya. Yamwe ohaya longitha uundjolo yamwe oonete.

Omagumbo ogendji ogeli taga monika nawa molwashoka oge li ga thikamekwa po komiti mono ga tungithwa niinima ya hongwa momiti ngaashi oopaala dhomagumbo , omitenge dhomagumbo odhi li dha mewa nodha hongwa momiti.

Aantu oyeli ya toto uunafaalama wawo, mbono yamwe yeli ya tameke oku kala yena oongombe opo ya vule oku mona mo, ya tameke oku landitha oonyama dhoongombe, oshowo omahini goongombe noongombe wo dhi na omwenyo.

Opu na omaludhi gomiti dha yoolokathana. Omiti dhominkono, omiti dhomakwega, oshowo omiti dhilwe ndhono hadhi gandja uuwanawa wa yoolokathana, dhimwe omizile omanga dhimwe iikuni.

Ohashi kala oshiwanawa kwaamboka yena iikunino molwashoka no momagumbo gawo, ohay vulu oku kalekamo shoka taya mono miikunino yawo, ongele omandjembele, uunawamundesha, omayapela, yo taya landitha wo ya monenemo oshimaliwa.

Oshili oshiwanawa okukala wuna oshikunino, ashike ohashi pumbwa esiloshimpwiyu lya gwana, mpono wapumbwa okukala wagamena shoka wakuna, kaapena nande iinamwenyo ngaashi iikombo tayiya oku piyaganeka, nenge okuhanagulapo.

Iinamwenyo oyindji ngaashi oondjamba odhili dhagamenwa molwashoka ohadhi eta aantu oyendji okuza komahala nomahala yeye yedhitale shaashi inayedhimona nokiilongo yilwe kadhiko, ano odhili dhasimana.

Aantu oyendji ngele taya ningi iikunino yawo, opo ya vule okumuna nenge okukokeka nenge okukuna oombuto dhawo, ohaya tala evi, ndele taya longekidha ominino, moka tamu ka enda omeya, molwashoka oshimeno kehe osha pumbwa omeya, opo shi koke sho shi vule okuliwa.

Oshili uuwanawa owundji oku kala muna iinamwenyo molwaashoka iinamwenyo nande oondjamba, oonduli, oongwe, oonkoshi ohadhi nana aataleli mbono taya etelele wo iiyemo moshilongo.

Aantu mboka ye na iikuku yoondjuhwa oyeli haya monomo lela molwashoka ohaya kokeke oondjuhwa okuza petameko puuyuhwena sigo dha ningi oondjuhwa oonene mono haya vulu okukala taya landitha omayi nenge taya landitha oondjuhwa dhomwenyo oshowo oonyama dhondjuhwa e taya monomo oshimaliwa.

Iikombo oyili ya simana oku munwa kaantu, molwaashoka iikombo ohayi vulu oku eta iimaliwa nenge iiyemo iiwanawa moondjato dhaamuni mboka ye yina, oshowo taya vulu oku landitha yo ya mone omakwatho galwe.

Uuna gumwe ta eta po oshikunino she, manga ina tameka okutula oombuto dhe mevi, oha longekidha evi mpono ha tula po uuhoho. Ta longekidha ominino dhomeya opo pu kale pu na nale omeya gokukokeka iimena.

Aantu oyendji oye li haya kwashilipaleke omeya kutya ogeni po taga longithwa tango nenge ogeni po ge li muukolele nenge muuwanawa wokulongithwa nenge okunuwa kaantu, molwashoka omeya gamwe ohaga vulu okukala ge na oCholera tayi vulu oku etela aantu.

Oshili enyanyu enene kwaamboka taya munu oondjuhwa molwaashoka mokumuna ondjuhwa oto monomo ngaashi onyama uuna tamwii palutha naanegumbo nenge toyi landitha opo wumone mo oshimaliwa.

Omuntu kehe uuna ta toto po oshikunino oha opaleke ehala lye, opo a kale e wete kutya mpa tapu ka mena nenge shoka ta ka kuna otashi ka mena tashi ke mu pa iiyimati iiwanawa, molwashoka evi oli na uuhoho.

Oshi li enyanyu enene kwaamboka ye li pamwe nenge miilongo yawo mu na omafuta molwaashoka efuta olyi li shimwe hashi nana aatalelipo, ye ya tale molwaashoka ha kiilongo oyindji ku na omafuta. Nomamanya woo omawanawa ga mewa momikalo dha yoolokathana.

Uuna gumwe ta toto nenge ta ningi oshikunino, okwapumbwa oku tala ngele evi otali vulu ngaa lyi kokeke lyi mu etele iipalutha iiwanawa nenge ta tala ngele opuna ngaa omeya.

Uuna gumwe a tameke oshikunino she ndele shoka a ku na e tashi koko, oha kala e na etumba nenyanyu enene, molwashoka oku na etimaumbwile kutya ota mono mo iipalutha ye yimwe ta ka landitha, opo a mone mo iiyemo.

Evi oli li hali monika nawa nohali kala li na ongushu aluhe uuna aantu mwa tala nenge ya tala oondundu mpono dhi li pamwe nomiti omolwashoka oondundu ohadhi ulike ethano ewanawa nomiti ohadhi gandja omizile kaantu nokiinamwenyo.

Aantu ohaya pungula nenge oku kwatela omeya momikalo dha yoolokathana, mono yamwe ya tunga oku za mevi omithima, yo taya kutha omeya momilonga nenge muukweyo.

Aantu yamwe ohaya muna oondjuhwa opo ya vule oku kala taye dhi landitha nenge ye hole ashike uushitwe woondjuhwa sho dhili po. Oondjuhwa ohadhi eta omayi nonyama osho wo aantu otaya vulu okulanditha oondhuhwa dhomwenyo.

Aluhe ohashi kala oshiwanawa komuntu okulya iikulya yOshiwambo mbyono ngaashi oshimbombo, omboga, ondjuhwa yOshiwambo nokonima yokulya omuntu oku na gaa okukala e na po nando omeya gokunwa nenge okanamunate kokunwa.

Omahala gomatalelipo ogendji ogeli ga ningwa nokuwapalekwa momukalo gomiti, ano miilongithomwa ya za momiti nenge moomwiidhi, dhono omiti hadhi ulike uuwanawa woku ulika ehala.

Oshi dhinine uunene, ku kehe omunangeshefa omushona, uuna a toto oshikunino shaye, sho kukala ena iimeno ya yoolokathana ongele omamengo, omiye, omapapawe, ye ta mono aantumboka ta yemu landa ethimbo kehe.

Omiti odha simana oshoka ohadhi gandja ayihe aantu yeli taya pumbwa omizile, iikwatelwa nomwiidhi gwiinamwenyo oku ipalutha.

Omahala ogendji oge li haga monika nawa. Uuna pena oondundu, nenge omamanya ngoka geli ga mewa, nenge ga tulwa momukalo nenge methano ewanawa, opo ga vule okukala taga ithana aantu, aatalelipo mbono taya eta oshimaliwa moshilongo.

Omahala nomahala ohaga monika nawa shi ikwatelela kuunshitwe wakalunga mbono oye mwene ewu shiti kayishi nande omuntu aninga eyooloka nenge uuwanawa mboka ngaashi pomahala gamwe oto vulu oku adha po oondundu dhino hadhikala dhili momalupe gi ili nogi ili.

Iinamwenyo oyindji ohayi nana aatalelipo, mboka ha yeya oku tala iinamwenyo molwaashoka yimwe ka yi li ko kiilongo yilwe. Yo uuna nee yeya, taya tala iinamwenyo yomaludhi ngaashi oonduli, oondjamba, oondje ,oongwe.

Oondundu odhi li hadhi monikitha nawa uuyuni, nenge ehala lyontumba, uuna dha hongwa, dha mewa momukalo omwaanawa, mono hadhi kala dhili methano lyontumba nenge dha thaanekwa. Omiti wo odhi li hadhi monika nawa, oshoka ohadhi zizike omahala.

Uuna omuntu e na oshikunino. Oha pumbwa eshi sile oshimpwiyu, oku tekela iimeno ye aluhe ongula onene nokomatango, omeya gagwana, opo yivule okukoka, yo yivule okwiima iiyimati, a vule okupalutha olutu lwe.

Aantu oyeli haya pungula omeya momikalo dha yoolokathana, mono yamwe haya pungula muukweyo wa fulwa, yo wo yamwe ohaye ga pungula momithima dha fulwa, yamwe taye ga mbungula wo miikwatelwa ngaashi oondoloma, omandini oshowo yilwe.

Aantu yamwe oyeli haya munu iingulu, nenge ye na iingulu. Onkene iingulu mbyono ohayi ya etele oshimaliwa, momukalo ngono uuna taya landitha po nande oshingulu shooshene, nenge onyama yoshingulu.

Omahala oge li haga monika nawa lela , uuna puna omamanya ngono ga mewa methano lyontumba nenge lya thanekwa shono tashi ka dhimbulukithwa woo nokuyalwe mboka taye keya nokaatalelipo yokiilongo yii li noyii li.

Aantu oyendji oyeli haya kwata oohi mono hayedhi kwata momithima ,momilonga ,muukweyo oshowo muundama . Mono yamwe hayedhi kwata noonete dhoohi yamwe ota ye shikwata noondjolo oshowo yamwe ota yedhi kwata momikalo dha yooloka.

Omahala gomalanditjilo ogeli haga monika ogendji, mono wo to vulu oku adha mo omaludhi goonyama dhiinamwenyo ya yoolokathana, oshowo to vulu oku adha mo omaludhi giikulya yili mo ya yoolokathana.

Aantu oyeli haya kunu nenge haya kwata oohi pomahala gi ili nogi ili opo ya vule oku dhi pungula nenge oku dhi tula momeya galwe pokuma puli pwa gamenwa, e taye dhi pe iikulya mbyono tayi vulu okuliwa koohi.

Iilongo yimwe oyili hayi monika nawa mokutala uuna pena omaludhi giimeno mbyono yimwe hayi vulu okukala yili momalupe gomano, yimwe oyili momalupe gomamndombo, yimwe oyili momalupe goongala dhono ishewe hadhi kala dha kundukidhwa komano.

Omahala gayoolokathana, momavi gayooloka, miilando yayooloka, momikunda dhayooloka . Ohapu monika omiti nenge iiyimati , iihulunde, mbyono yili momaludhi gayoolokathana ngaashi oto vulu okumonapo uutanga.

Aatalelipo oyendji okuza kiilongo niilongo oye li ya hala nokumona efuta, miilongo moka muna omafuta. Onkene ohaye ya moshilongo ndele taya ende taya tala poondundu ya mone wo nomafuta kutya ogeli ngiini.

Aantu oha ya longitha iikwatelwa yi longithwe okukwatela nande iilya, omeya, omapungu nakehe shimwe tashi vulu okukwatelwa mo yo yi dhindwe wo uuna pu na sha tashi vulu okudhindwa.

Aantu oyendji oyeli yatotopo iikuku yoondjuhwa nenge yakehe shimwe shoka yahala okumuna. Mpono yamwe taamunu oondjuhwa medhina yahala okulanditha omayi, yalandithe oondjuhwa dhodhene nenge yalandithe uuyuhwena uuna dhatendula.

Oshikunino osha simana noonkondo . Molwaashoka uuna wa kunu shoka wa kunu ndele eta shi koko . Oho ka teya eto kutha mo iipalutha yoye . Yimwe toyi landitha opo wu mone mo iimaliwa.

Omahala gamwe uuna aantu tayeende taya talele nenge taya tala iinamwenyo nenge taya tala oshilongo nkene shili, ogeli gadhidhilikwa noga lombwela kutya aantu inaya zamo moohauto dhawo nenge miiyenditho yawo nenge inaya ekelahi iinima mbyoka yali taya nu nenge tayali.

Aantu ohaya kwata oohi momikalo dha yoolokathana, mono yamwe ha ye dhi kwata ye ke dhi landithe, yamwe ota ye dhi kwata ye dhi mune, yamwe ota ya kwata ya ka lye molwa uuhupilo. Yamwe otaya longitha nande oku kwata noonete nenge momikalo dhimwe ishewe.

Iilongo oyindji oha yi hongo oombete momiti momikalo kehe taya vulu. Opo ya vule oku tula ehala molupe nenge methano lyontumba ndyono tali vulu oku kala tali nana aantu ye ye ya kale taya tala.

Aantu oyendji oyeli haya kwata oohi momikalo dhayooloka yamwe ohaye dhikwata momadhiya, muukweyo nomuuthima, yamwe taye dhi kwata molwa uuhupilo yo yamwe taye dhi kwata yedhi pungule dhikoke opo yavule okuke dhilya nawa.

Aantu oye li haya kwata oohi momikalo dha yooloka yamwe otaye dhi kwata monithima, yamwe otaye dhi kwata muukweyo, yamwe otaye dhi kwata momilonga, yamwe otaye dhikwata ye kedhi pungule ya vule okudhitekula dhi koke yedhi mune momukalo gwokumuna wo.

Oshili enyanyu enene, molwashoka omiti odhili hadhi opalekitha momagumbo, nenge momahala gomalandithilo, molwashoka odho hadhi longithwa nande ongaashi okutungitha omitenge, noshowo uusikopa wokukwatela.

Aantu oyendji oyeli haya kwata oohi momikalo dha yoolokathana, ndhono yamwe haye dhi kwata nuundjolo, osho wo yamwe haye dhi kwata noonete. Yamwe otaye dhi kwata noma lalakano ye kedhi pungule dhi koke taye dhi shuna momeya galwe, yamwe otaye dhi kwata molwa uuhupilo woo.

Iinamwenyo oyili hayi nana aatalelipo, opo yeye yatale, oshoka hakiilongo ayihe kuna iinamwenyo, ngaashi oompinda, oonduli, oondjamba, oonkoshi, noshowo yomaludhi agahe. Ohaye ya ne, etaya eta oshimaliwa moshilongo.

Aantu oyendji ohaya ningi iikunino. Ohaya tameke okukala aanangeshefa aashona yotaya monomo iiyimati nenge iipalutha yokuya palutha nayimwe wo taye yi landitha. Opo ya vule okumonamo oshimaliwa yavule okukandulapo omikundu adhihe.

Omiti ohadhi gandja iipumbiwa oyindji kaantu nokiinamwenyo. Opu na iinamwenyo ngaashi oongombe, iikombo ohayi li omafo nenge omwiidhi ngoka hagu pumbwa gu kale aluhe gwa ziza gu monike nawa wo.

Aantu oyendji ohaya kwata oohi momikalo dha yooloka mono yamwe haya vulu okudhi kwata momeya omale, yamwe ohaya dhi kwata momeya omafupi, mono yamwe haya vulu okulongitha uundjolo oshowo omadhepa nenge iishongo mokukwata oohi dhawo.

Uuna gumwe a totopo oshikunino she e takala teshi sile oshimpwiyu nawa ethimbo kehe ngaashi shi na okukala oshi li tashi mweetele nenge okuli ta mono mo iiyemo iiwanawa molwashoka iimeno mbyoka a kuna oha yi koko eta yi mupe iipalutha ya gwana oshowo yimwe tayi hupupo ta landitha.

Oshilongo shina uuwanawa owundji kuunamapya mpono omuntu tavulu okumuna nande oondjuhwa nokonima otali po onyama, oshowo omboga ndjono hayi koko kuyoyene niilya wo omuntu talongo nuudhiginini opo avule kumona shokulya.

Ngele otashi ya pokuteta omwiidhi nenge poku gongela omwiidhi aantu paife oyena uushina nenge omashina gokuteta. Aantu yoyene ohaye ya owala tayegu kutha po nenge taye gu fala kompungulilo mpono guna okukala nenge yekegu landithe.

Omeya ohaga kwathele iimeno yikoke osho woo okunuwa kaantu nenge ya vule okuga longitha okuyoga, okutelekitha nosho tuu.

Omahala ogendji go mayimweneno , omahala go madhuwilo ogendji ogeli gamewa nenge galongwa momikalo dhomiti, ano yahongwa niiti nenge ga tungithwa iiti mpono pempito dhimwe iiti yalongithwa miitafula oshowo.

Aantu oye li haya kwata oohi nenge haya pungula oohi momikalo dha yoolokathana. Mono mu na yamwe haya ka kwata oohi momithima oshowo omilonga. Yamwe taye ya nee yedhi pungule, yamwe taye dhi kwata ya ka lye molwa uuhupilo.

Oshili sha ni ningila aantu oshipu paife ngele tashiya poku longitha nande oku longa oku etapo iikulya nenge omwiidhi gwiimuna opena omashina ngono ogo haga tetekele oku teta aantu tayeya nale ye gu gongele nenge ye gu kutheopo yegu fale koompungulilo.

Oshilongo kehe oshili hashi monika nawa, uuna shina omiti ina dhi tetwamo ngashi omiti odhili dha yoloka, opena omiti dhomano, opena omiti dhomakegwa, opena omiti dhomiye nadhilwe wo pamwe nomamanya.

Aantu oyendji oyeli yehole okukwata oohi momadhiya, miikweyo nomomithima woo. Yamwe otaye dhi kwata opo yavule oku ulukila aatalelipo mboka inaye dhimona nale oshowo yamwe otaye dhikwata taye dhi shuna mo mongashingeyi molwashoka dhimwe inadhi koka okuliwa.

Miikando oyindji ngele pokuma opuna omiti, ngawo otashiti nuudhila oshipu okukala hawu yapo, molwaashoka owuhole oku ontela okamutenya, uuna nee wathikama nenge walonda komiti, oshowo puna omeya, opo wuvule okunwa.

Ohashi pula omuntu wuna etegameno opo weetepo oshikunino, molwaashoka hawumeno awuhe hawu kala taukoko nawa ngaashi watengelela, ohawu vulu okusa koonte dhetango.

Omahala ogendji ogeli haga monika nawa unene molwaashoka unene ngaa pethimbo nande olyuusiku omalamba gatema, ohaga minikile ayihe mbyoka hayi kala po oya mewa nenge oya hongwa momiti osho woo iitungithi yomomagumbo omiti dha longithwa.

Una aantu ya longa iipalutha yawo, momapya olundji ohapu kala pena iinamwenyo, ayihe mbyono yimwe ohayi ya momapya yi hanagule noku yonagula iilikolomwa, ngaashi oondjima, oombuku nuunyendi.

Aantu oyendji oyeli haazi kiilongo niilongo ye yatale oshilongo shontumba nkene shili, mpono hayi yadha tayeende kolupadhi opo yatale nkene omiti dhili, omamanya geli , uushitwe wuli, mpono haamono omaludhi gomiti dhili dha yolokathana dhono omiti dhili hadhi.

Aantu oyendji oyeli haya kwata oohi momikalo dhili dha yooloka mpono yamwe haya longitha uundjolo wuli kiiti nenge yamwe taya tula uundjolo komikalo dhoonayilona ishiwe yamwe taya longitha nande oonete.

Omiti odhili iinima yasimana molwashoka ohamuvulu okuhongwa nenge ohamu vulu okuza omaludhi giilongithomwa ngaashi, oombete, iipundi, iitaafula nakeshe shimwe nenge omitengi dhokulongitha moondunda.

Aantu mokuputuka nenge mokukala oyeli haalongo ompya onkene manga inaa tameka okulonga nomatemo omambakumbaku ogo haga longo tango, ano taga pulula opo aantu yatameke oku landulamo taya kunu ombuto mevi opo shikeye nee pokuhelela.

Aantu oyendji ohaya lalakanene yakale yena omagumbo gena iipundi niitaafula mbyono hayi kala tayi monika nawa uunene. Hayi hongwa momiti, ashike oshiikwatelela koshimaliwa nokongushu yiilongithomwa tayi longithwa.

Uuna omuntu atoto oshikunino she shomiti ohaku ya aataleli yatale ngele omiti odhili ngaa nawa nenge oshikunino oshina ngaa omiti dhili muukolele tadhi vulu okulandwa, po pena ngaa aatalelipo yamwe haye ya yo yedhi lande po wo.

Omagumbo ogendji ogeli gatungwa momamanya, mono wo natango iipeleki yili ya kwatelwa kopala ndhono dhamewa nenge dhahongwa momiti, omolwashoka uushitwe uuwanawa okulongithwa.

Aantu yamwe otaya muna iinima ngaashi oongombe nelalakano kutya ongombe otayi vulu okukoka ngele oyali oshona e taya mono mo onyama, yo taya landitha nenge taya landitha omahini goongombe osho wo ongombe yo yene uuna yakoko.

Uushitwe ngaashi omamanya iha ga talika owala ngaaka. Ashike gamwe ohaga shangwa nenge ga thanekwe opo ga kale endhindhiliko lyoomvula tadhi keya kuunona womapipi taga valwa. Opo gakale tage tu dhimbulukitha shimwe.

Uuna omuntu wa totopo oshikunino oho pumbwa omeya opo iimeno yoye yi vule kukoka uuna pena omeya, osho wo puna evi ewanawa nopokuma pwa gamena molwashoka iinima inayi pumbwa okukala tayi piyaganekwa nenge tayi liwapo kiinamwenyo.

Oshili esimano kwaambono haya talelepo iilongo yiili noyili. Molwashoka oha tala noha mono shoka yo kiilongo yawo kayiko ngaashi omiiti, iinamwenyo, omahala giili nogiili noshowo oondundu nkene dhili dha dhidhilikwa momalupe gayoloka.

Iikunino ohayi pumbwa omuntu lela wiitulamo . Molwaashoka ohayi pula evi likale tali elekanithwa . Iimeno tayi kunwa melandulathano yili momukweyo gumwe. Ominino dhomeya osho woo dhili po opo iimeno yinwe omeya yi vule oku koka.

Ohashi uvitha nawa omuntu kehe uuna ta ende ta tala oshilongo kutya oshatungwa nenge Omwa okwe shi shita ngiini molwaashoka dhimwe odhi li momikalo dhoondundu ndhoka dhafa dha longekidhwa nale mefano lyontumba nenge dha thaanekwa sha.

Aantu oye li haya pungula omeya momahala ga yooloka. Yamwe ohaa pungula moondoloma, momithima, muukweyo wa hupwa, osho wo taa ithana aataleli, ya tale ngele omeya oge li ngaa muukolele woku nuwa, nenge wokutelekithwa kaantu.

Momeya momadhiya ohamu tuzile iinima oyindji iipalutha oyindji yoku tupalutha ongele oohi dho maludhi ga yolokathana osho woo omavo, ayihe nzono oyo kupalutha omalutu gaantu

Momadhiya nenge momeya ohamu tu zile iipalutha oyindji, moka moompito dhimwe hamu tu zile oohi, oohima nosho tuu. Uuna mwa za oohi aantu ohaya landitha ya mone mo iipalutha noshimaliwa.

Aataleli oyendji okuza kiilongo niilongo oha ye ya oku tala iilongo yilwe mono haamo ya kala . Opo ya tale tutya omiti nenge iinamwenyo nomahala woo kutya ogeli taga monika momikalo dhatya ngiini. Ngaashi omiti odhili dha yooloka komiti dhokiilongo yawo.

Pethimbo lyoku gongela omwiidhi gwiimuna opena omashina ngoka ga ningila aantu oshipu ogo taga gongele aantu ohayeya owala taye gu kuthapo ye ke gu pungule uuna pethimbo lyathika.

Omiti ndhoka dhi na omidhi omile ndhoka ihaadhi pumbwa omeya ethimbo kehe nenge ndhoka hadhi kala mpoka ihaapu lokwa komvula ethimbo kehe odhindji ohadhi nana aatalelipo, oshoka odha pumba nomiilongo oyindji kadhi mo ngaashi ndhoka dhoowelwitchia.

Aantu oyendji oyeli haya kwata oohi momithima, muukweyo momilonga oshowo momahala geli ga yooloka . Haye dhi kwata momikalo dha yooloka yamwe ohaya longitha uundjolo oshowo yamwe ohaya longitha oonete. Yamwe otaye dhi kwata nelalakano lyokulya ,ashike yamwe otaya kwata nelalakano lyoku muna.

Iikunino oyili yasimana noonkondo, onkene mpoka omuntu tokunu ohashi pumbwa okukala shasikililwa opo shikale tashimono oonte dhetango dhagwana itadhi pitilile, osho wo kaapuna nande oshimwe shoka tashivulu okuhanagula po ngaashi nande iinamwenyo.

Aantu oyendji oyeli ya toto po iikunino mpono konima yiikunino uuna ya koko nenge sho ya kuna mo miikunino yawo ya koko, ohaye yi kutha ko ano taye yi likola ko yo yeye ninge ongeshefa ya vule okumona mo nenge yeyi pungule wo natango.

Aantu oyeli haya kwata oohi momikalo dhayoolokathana mono aantu yamwe haya longitha uumbamba yamwe ohaya longitha oonete, uutenda nuundjolo momikalo dhayooloka wumwe owatulwa komandini wumwe owatulwa owala momeya wuumbilwamo opo yavule okumonamo onyama.

Iilongo oyindji nomahala ogendji oge li haga monika nawa uuna pu na omiti nenge pwa kundukidhwa komamanya, molwashoka omiti dhimwe ohadhi eta iikuni nenge omizile kaantu.

Omamanya ogeli haga monika nawa uuna aantu yegatula nando omathano gontumba ngono geli ganinga omadhidhiliko momasiku tagekeya noshowo moovula dhaantu tayekeya yakoneke kutya opwali shikenale.

Aantu oye li haya sile oshimpwiyu oohi, yamwe otaye dhi kwata taye kedhi pungula nenge taye ke dhi muna dhi koke dhi vule okuliwa, nenge okulandithwapo nawa. Yo yamwe otaye dhi kwata ye dhi landithepo, ya vule okumonamo natango oshimaliwa.

Uunshitwa owuli hawu monika nawa shiikwatelela uunene nga ethimbo lyetango tali piti nenge tali ningine, uuna oonte dhetango tadhiminikile omiti osho wo omwiidhi ngono hagukala gwaziza nawa, oshoka omiti ohadhi eta wo omizile kaantu nokiinamwenyo.

Omiti odhili hadhi ulike ethano ewanawa lela, hadhi gandja ethano ewaanawa lela pomahala uuna dhilipo, osho wo omamanya ogeli haga vulu kutulwa momukalo kehe ngoye mwene tovulu okuguninga opo gavule okukala taga monika nawa kaantu.

Momadhiya nomomeya oha mu vulu oku kala muna iipalutha yetu mbyono hatu li , tse tu vule oku palutha omalutu, ngaashi oohi ndhono hadhi kala aluhe dhi li momaludhi ga yoolokathana.

Ondjila dhono odhili ihaadhi thitikwa nande ondjila yomeya oyikale ya enda mondundu itovulu okuyithika omo owala omeya gena okukala gapitila nongele owukale wala okukambadhala okukuma moondundu nenge ngiini ondjila yomeya ihayi kumukapo nenge yishendje.

Kwaambono yena iikuku yoondjuhwa oyeli haya mono mo omauwanawa ogendji mpono poompito dhimwe omuntu tavulu oku landitha po ondjuhwa nenge oondjuhwa dhomwenyo opo a vule okumona mo oshimaliwa shoka a tulile mo pethimbo ndiya ali tedhi landele iikulya oshowo tavulu oku landitha omayi noondjuhwa, onyama yondjuhwa.

Aantu oyendji manga inaya tameka okukuna nenge oku tota ishikunino she, ohaya ende taya tala tango ngele evi olyo opalela ngaa iimeno nenge shoka ahala okukuna . Ngele okweshimono opo nee tatameke.

Iinamwenyo oyindji oyili hayi nana aantu oyendji taazi komahala nokiilongo oyindji molwaashoka keshi kiilongo ayihe kuna iinamwenyo ngaashi; uumenye, uudhila, oondjamba noonkoshi.

Oshili enyanyu enene uuna aantu taya tala uushitwe mono nande omeya ngoka taga kunguluka okuza momilonga nenge momadhiya taga pitile moma manya oshili enyanyu uuna weshimono nenge shili pehala lyontumba hashi ithana nenge hashi nana aataleli.

Miikunino ohamu zi omwaalu gwa gwana lela gwiipalutha mbyono hayi vulu okupalutha aantu, oshowo natango ohamu monika mu na omwiidhi ngono tagu vulu okupalutha iinamwenyo wo.

Omiti odhi li dhasimana noonkondo molwaashoka ohadhi vulu okuza iilongithomwa, hayi vulu okulongithwa nande iipundi, oshowo kiikwamawawa ngaashi uudhila, ohawu vulu okutunga omagumbo gawo okulongitha omiti.

Omiti odhili dha simana unene. Omolwashoka ohamu vulu okuhongwa iilongithomwa ngaashi nenge omihi dhokutsitha noshini. Osho wo iiyale oyili hayi longithwa okukutha mo oombale ndhoka hadhi longithwa oku opaleka.

Iinamwenyo oyindji ngaashi oonkoshi odhili dhi hole oku gondja momiti. Onkene omiti odha simana kaantu no kiinamwenyo ,molwashoka ohadhi yape omizile. Yo iinamwenyo yimwe ngaashi oongombe odhili hadhi li omiti ngaashi omwiidhi.

Omuntu kehe okuli ha munu iikwamawawa yoludhi kehe ndo ahala. Ngaashi oto vulu okumuna nande ta vulu oku muna oombaka, oondjuhwa, oonkanga. Opo dhivule oku eta po onyama nenge oshimaliwa uuna tayedhi landithapo.

Omiti kehe moshilongo kehe odhina oshilonga molwaashoka omiti odhili momaludhi ga yoolokathana, opena omiti ngaashi omilunga, omano, omisati, omiye, mono omiti odhindji hadhi pe aantu iikuni oshowo omuzile.

Aantu oyendji oyeli hayamonene uuhupilo okupitila moohi mono yamwe haya kambadhala okukwata oohi momadhiya momilonga osho wo momithima opo yavule okumona uuhupilo yamwe otayedhi kwata taya kahupa nenge taya kalanditha wo.

Aantu mboka yena iikunino ohaya ningi iikunino momikalo dha yoolokathana, mono gumwe ha vulu oku ninga iimeno ye yili mevi, mevi momwene, yamwe ohaya kambadhala okuyi gamena taye yi yambulapo, molwaashoka iimeno ohayi mene ya yoolokathana woo natango.

Aantu oye li haya kwata oohi momikalo dha yoolokathana mono yamwe haya kwata oohi momilonga, momithima, muukweyo, oshowo momadhiya. Yamwe ohaye dhi kwata nee okulongitha uundjolo wa tulwa komandini, nenge oonete.

Okweenda iitopolwa niitopolwa, ohaku wathele wo natango opo omuntu wushuwe kutya omahala gamwe niitopolwa yimwe otayi monika ngiini, nge tashiya moonzo dhuunshitwe naashi omahala kutya ogayooloka ngiini.

Aantu oyendji ohaya toto iikuku nokutameka nuuyuhwena, mbono haye wu landele iikulya tayi vulu ku wu kokeka opo ya mone mo iimaliwa natango ya vule okulanda natango opo ya kaleke po oshikuku shoondjuhwa.

Omahala ogendji aantu ohayeya okutala pomahala gamwe mpono pwanika uunamiti, puna omiti nande okuli po opuna omeya molwashoka poomito dhimwe otaya vulu oku adhamo oohi momeya yoyuulukile ooyakwawo oshoka opena yamwe kayedhityi.

Aantu oyeli haya kwata oohi momikalo dhayoloka. Mono yamwe hayedhi kwata molwa uuhupilo oshoka kayena kutya otaya li shike momagumbo. Yo yamwe otaye dhi kwata yaka mune dhodhi koke. Yaka ulukile mboka yeli komesho taya kaya.

Oohi odhili hadhi kala momahala gayoolokathana mpono dhimwe tovulu okudhaadha momahala uuna galongekidhwa ngaashi, nande okuli uuthima wuli po walongekidhwa nenge uukweyo, oondama nenge momadhiya nonatango.

Oshili ehalo nenyanyu enene komuntu kehe e na oshikunino molwaashoka ohashi mu etele iiyemo, ye oha kutha mo iipalutha mbyono ta vulu oku ipalutha nayo oshowo ta vulu oku kutha mo oshimaliwa uuna a landitha kaantu wo.

Oohi odhili dhasimana kaantu molwashoka ohadhi gandja iitungithi momalutu gaantu, osho wo oohi odhili dhasimana molwashoka ohadhi nana aataleli mbono yamwe hayeya okudhi tala oshoka oohi odhili momaludhi gayoolokathana yamwe kayedhityi.

Omiti odhili hadhi monikitha nawa omahala, molwaashika omiti ohadhi longithwa

Uunshitwe owuli hawu monika nawa nohawu nana aantu oyendji. Mpono poompito dhimwe tovulu okweenda pehala eto monopo omiti, onkene omiti odhili dhasimana molwaashoka ohadhi vulu okuza iipundi niitaafula iihongomwa oshowoo omizile dhaantu niinamwenyo.

Aantu oyendji momahala ga yooloka ohaya pungula omeya, opo ya vule okulongitha uuna omvula inayi loka nawa nenge kapena omeya gamwe ohaya pungula mono haya vulu okutulamo nande oohi dhawo.

Aantu yamwe oyeli haya landa iikulya nande oyo oohi dhawo nando. Mbyono hayi iyadha tayeyi umbile momeya nenge nedhi mono muna oohi. Opo dhi vulu kulya dho dhivule ku munwa dhikoke.

Oondjuhwa ohadhi eta po iipalutha oyindji mono aantu yamwe haya vulu okumuna oondjuhwa e taye dhi landitha po nenge ya landithe omayi nenge ya landithe oonyama dhoondjuhwa.

Omahala ogendji gomavulukilo ogeli haga monika nawa molwashoka ohapu kala puna omiti onkee omiti odhili hadhi yape omizile po tapu kala pena omwiidhi ngoka monikitha po nawa uuna pwa ziza niipundi wo oyamewa wo momiti.

Aantu oyendji oyeli haya thaaneke iinamwenyo mbyono tayi nana aantu ya za kiilongo yi ili noyi ili , ye ya tale uunongo wopantu nenge wopaushitilwemo mboka omuntu ta vulu okweeta po, ta thaaneke iinamwenyo nande otayi li omwiidhi.